Manaam ke da layaa gestion partipative askan ne fop ga mbar o ñoxorelooyo a mbogooyo no ke andoona yee ten na aaraa a koƥ ale . Manaam nu nana ne sergent laytuna manaam code fe a jega mayu ka andoona yee ka ɓaetel teen kon code fe ka moƴo sévère i andanga yee koy kene ka fañtel normalement o kiin o kiin ke andoona yee bugiro o kiin a fi'ong o ten ba fi'in o kiin. A kot ale, a kot alen taxar ke a ɗoma lool comme ne sergent laytuna o leŋ laykatee yee and'iim i passer a jamano fa layoogeena yee and'iim ee kene kaa fañtel jamano faaga i passer atan. Parce que a tajo ke way layaa, xa téléphone axe owey laltan, wiin we ñaƴaa ,a ndokaa kam a saate ke a layaa nuun, a yoonanaa nuun, a lalgana nuun. Kon maaga kaam foog e andatim refatee maaga manaam projet nene refatee ka andoona yee ka gar pour a jangniid a nuun . Mais ka gar pour a yoon a nuun no ke andoona yee ten nu mbi'oogu ndax tige moƴo saɗik manaam ndaxar i moofanga mene bo feet layaa o njiriñ ndaxar waagee fag. A ɗeetan a ɗeet bo jamano fene, a jeg'a jamano heure nene ka soɓoogu wiin we ndef no ndiig ndaa manam a yaq ale andoona yee wiin we owey yaqan taxar ke a foga no ke andoona yee den a foga no ke na tardena ndiig. A koƥ ale me ta refna a layanga te lanq ke ga ɗeg, lanq ke ga ɗeg bien sur xa na ɗegooyo. Parce que o ɗeetanga ande ndaxar nene a maakanga ke widuna mene fop ndaxar ne ka dosan o garanga god ndaxar naaga rusin bata xool be qac . Xar na doskata lanq ke andoona yee den mbiduyo ndaxar naaga; kon kene a foga no mayu ke andoonaye a koƥ ale na yaqwaa in fa qoox in i mboga no we andoona yee den na yaqanooyo .Kom ne da laytuna rek ndigil o heure nene manaam yaal cegel ke fop a njaaxɗaayo ndaa manaam ne sergent laytuna. o buganga god ndaxar reti fi' a demande ndaa yoq ke fop kaa layaa yee procédure ne ka goɗ yaam xam reta mairie yiin xam reta fi'anel a demande in nangam nangam to ndaxar ne ref na qoles ndaxar ne ref na mbindes. Jamano a nanga ñaƴaa bo tiga changer el ko changer yoon fo jamano fe ande jamano fe wiin we ñoowoogina faak fo jamano fe xaye refe leŋ o changer o adapter u no kaaga andoona yee manaam ten tege yaam ten moƴu daan ke andoona yee ten na layel a ɗoma lool. Classe es ne o garanga dam a den laya dene a kene godoona de xan o rabid 1 million kene ref fat um ret wondu kaso rek yaam mam xotitka 1 million fa andoona yee xam waagin o rabid kon kene a jega solo. Too ka andoona yee ka wareena moytuyo kon in we andoona yee in ndefu na koƥ ale i naa yaqaa a koƥ ale fat i mbaasinoyo ande kene kat o njiriñ in ino fop o Khadim .

alo Mamadou Faye Mbako sereer leader Sergent

Khadim maxey simna nuun .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 simna content na no emission ne nuun, yakaaraam ee oxu saqna radio um a nangilwaa nuun a refangeerna no ndaxar fo changement climatique, ne'eena karkaral oxu rokna kam saate fe xaye a ande a jega tig mosu ka andoona yee in way mbi'an teen. ñaxa koy wiin we de ndimle a in na taxar ke yaam xaye o fadanga casamance, Ta layel eee Casamance a deɓa , xa taxu ta deɓ, A retanga ma xaye ay nar cong kene i mbondwa njikanooyo ay 400 mille fo armoire ke xaro, re ndaxar o. Pourquoi in i mbaagee njeg taxar kene i ɗegaa xaalis comme in o fad nga Casamance parce que a koƥ ala ref maaga to fop taxar o . i mbaro nqaƴ teen a xel in daal i simna aussi Waly Diouf simna Ndeysan we andoona yee den tout, vraiment den fop maxey simna den layaa den ee i moƴo ngoorgoorlu o calel kene i ndefna yaam changement climatique fe andoona yee ten i ñoxoregu vraiment maxey remercier a nuun Maxey remercier a major vraiment content nam no emission ne.

alo Khadim

Nuun wey na jam?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 Maxey no jam, Mi Waly Diouf ne'eem geno mene Diouf Mbind Mbasa

`me Ga'aa ke i mbugna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

fa yar waagee ref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 Fa yar fa feɗarna xan a yarin ken waag tax kene waag tax nu njeg ke nu mbugna, Sa a ngaranga lay ee, ke felna den rek a ɗeetuyo,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

kene na laltuye fa yar fa yo,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 i kene ga'um no kene nu layaa.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 Mais in i ɗeete ke ta ɗaxaa, ke i nqota teen ten i ɗeetaa,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 ke wiin we mbi'aa, i nu mbasanaam xaq.

<crosstalk> alo alo
alo serigne oxe nam fi'o waay nam nam ne'e fo mam o xooytitaa?
alo
alo in way nangilwang a a paax a paax alo bismila in way nanang.

Jerejef comme ne laytanoona rek vraiment alo alo wa bon oxaaga a ɓaata ric i njegluwaa rek no ligne ne ten yaaceeru fel rek mais Saliou ke layoona a jega solo.

alo alo wa Serigne oxe na fi'o fo ma xooytita a? Maxey men rek santw'aa roog wañi rajo le . wala alo in way nanang a paax, wa in way sante'aa roog rek nam gon le fo ma xooytitaa? Ablaye Faye Patar Fissel in way siare'ang a paax a paax ,

jerejef jerejef jerejef jerejef i content na wo a paax a paax,

Axa ka i mbaxtanaa no affaire reverdissement rek manam natala koƥ ale xendan taxar ke na koƥ ale. axa no kene daal i mbaxtan ta xaye, surtout ca koy wax deg yala in way ngimang a paax jerejef jerejef

jerejef

axa Jerejef a faaxa fi'a paax Ablaye Sy in way simnang a paax a paax. Ablaye Faye in way simnang a paax no saxle Patar simnale'aa rek notre collegue Mamadou Sy depuis Patar ten ref maga Animateur. Bo ande ke layooguma ndiiki a gariida émission refee pour wa Ndiob refe wa Thaire mais fop mu andoona yee émission ne fada maaga to projet ne xay maaga ta ref maaga o Patar.